ame aɖewo le nusrɔƒe woa dometɔɖewo le nuŋlɔmɔ ɖe asi hele dɔwɔm le edzi ke ɖewo hã le woƒe gbalēwo ɖe asi

Ŋufɔku aɖe dzɔ eye ŋu gã aɖe mli dze ŋu vi eve aɖe dzi. Nukpɔlawo ƒoxlã hele nu kpɔm. Ame aɖewo de asi megbe le zɔzɔm ke bubuwo tsɔ woƒe asiwo kpla ƒo.

Amekpetatawo le klo dzi helé nyidzokpe ɖe asi eye woda wo ɖe kpe aɖe dzi yi ke le tɔme.

Sika kulawo le edɔ wɔm, wo tsɔ eke lɔ ʋu gã eve he tsɔ ekewo lɔm le sika ku ʋe me, emɔ eve wo le ʋea me, le kea wo kum ɖe eʋuawo me.

Eʋu vovovowo le aŋɔ mɔ dzi, eɖewo wo packi ɖe emɔa to, trɔtrɔ kple taxi kpakple bɔs lɔbɔwo hã le emɔa dzi.

Ame aɖewo le eʋe ɖum. Ameyibɔ nyɔnuwo le ŋgɔ. Ke Yevu aɖewo hã wodo avɔwu le wo megbe. Wo katã wole ʋe ɖum.

Eŋuƒola aɖewo siwo da avɔ ɖe abɔ. Wonɔ anyi ɖe ŋu nu hele ƒoƒom. Wotsɔ amadede yibɔ kple dzi tsɔ do atsa na ŋua. Agblɔtsi le ŋua ɖeka dzi.

Ŋutsu aɖe tsi tsitre ɖe mɔdzi. Eʋuwo le megbe nɛ. Exɔ kɔkɔ nyakpɔwo le emegbe ʋiĩ. Wowɔ xɔawo kpa kple apipi.

Ame ƒomevi vovovo ene wonɔ anyi ɖe kplɔ nu. Kɔpu kple agbalewo le kplɔa dzi. Wole adze ɖom ele wo nɔewo ŋkume kpɔm.

sɔhɛ aɖewo dzraɖo kple wóƒe dekɔnu nuwo wotsi enuwo ɖe afɔ he se avɔ ɖe ali wóle eflime hele eɣe ɖum

Dɔnɔdzikpɔlawo le dɔnukɔdzi. Wodzraɖo do rɔbawu hetsɔ ŋɔtiblanu tsɔ ŋɔti. Wole xɔ aɖe si wotsɔ amedede gbemumu woe.

Kayayo via ɖe lé gagbã ɖe ta le asime, edo awu aŋtsiɖiɖi tsɔ gabutu bla ali dzi, ele azɔli zɔm ɖo ta ɖe amewo dome.

Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu eve wole ʋe ɖum, ŋutsu keke abɔ hele dzime ŋem ke ŋuƒolawo le wo ŋgɔ le ŋua ƒom.

Dɔnɔdzikpɔlawo wotsɔ nu ɖe ŋɔtsi eye wole amekukugbawo ɖe asi. Wole agbawo tem heɖo ta ɖe dɔnɔkɔdzixɔ gbɔ.

Nyɔnu aɖe ɖo blitsiŋu dzui le aka mlekpui me, bltsiŋua le gakpo soŋume, eye enumẽga hã ke eƒe axa dzi.

Ame aɖe le nusrɔ̃ƒe. Enuŋlɔ̃mɔ le eƒe ɖusime. Kaƒomɔ le eƒe asi me. Akɔntawɔ mɔ le enugɔ.

wó tsɔ dzonu vovovowo kple dzonu tɔnuwo ɖó asi amadede vovovowo nye dzonuawo wó tɔ dzoŋua ɖewo le'madede nyakpɔwo me

Yevu aɖewo ɖo asi ɖe ŋu si wowɔ wonye exɔ la me, flawawo ƒoʋlãwo eye egbedamawo, atidamawo le wogbɔ.

Ɖevi aŋdre aɖewo le kekeviafɔve aɖe gbɔ. Ɖevi nyɔnuviawo wodo woƒe avɔwuwo hetsɔ taku bla ta. Ke nutsuviawo do atakpi kple awu. Ame ɖeka do atalɛgbɛ kple awu.

Eŋufɔku dzɔ ɖe eŋu eve aɖewo dome, ɖeka le ʋe eye ɖeka yibɔɔ, amewo de eŋua tame le gbagba dzem be yewoaɖe amewo le eme, ke ŋutsu ene aɖewo hã le emia me, woɖɔ kuku ɖe ta hele enya ɖewo me dzrom kpɔ.

yovu nutsuɔ ɖe nɔ anyi ɖe tedzi dzi etsɔ ka bla nu na tedzia nutsua le ekpoyiaɖe ɖe asi edo awu yi hetsɔ kuku ɖe ta